Mufananidzo urikuratidza musikana akanaka-naka tsvarakadenga. Akagerwa zvakanaka musoro wake, anema akapfeka ndoni dzemunzeve dzinonzi maiyerin'i uye akapenda nzwara dzake neruvara rutema.